Ghaligho abantu babiri ate nga bazungu kuba beru nga oghundhi agemye kamera balaga baidhye bali mukalambula ghaligho n'emiti balaga bali mukalambula.

Bali mu nnhandha ghaligho elyato ghali ghansi mulimu abantu babiri balina n'enkasi nga balaga bali kuseyeya kulyato webaja mumaiso nga aye oghundhi yali ayemeraire nga oghundhi atyaime.